To da fari dai wannan rubutun yana so ne yaji ta wane hanya ne mutum ya fi fifita yafi ganin tsarin koyan aikin noma ta hannu yafi, toh abin ya banbanta wasu suna ganin koda yake abu dan yana tafiya da zamani wani zai ga yanzu tunda zamani yazo akwai naurori na shuke shuke kamar yanzu zaku ga akwai irin naurorin wanda idan kayi shuka, shrinkafa ko abu kana zaune zaka ga ka kunna wadannan injinan sunje suna girbe ma abinka amma to kuma kunga akwai irin ta bangaren shuka ne kamar su shukar wake wasu abubuwan dai daban wanda ya alakan ta dai noma yafi ganin mutum yafi ganin yayi amfani da wannan hannu dan ya tabbatar da cewa ayyukan sa sun fi tafiya ko dan in Allah ya sami mishi sun fara tattasowa sun habbaka, ya shuka su da hannu ne yasan aikace aikacen inda zai zo ya fara cimmawa ko kafin ya fara irin in shinkafa ne ko masara azo a fara mata irin injin ban ruwa ana zukowa ko in buda ne nan ma tunda akwai kayan aiki na zamani zai iya sa ayi buda na inji, akwai kuma buda nahannu wani yana ganin toh wannan budan na hannu yafi dacewa da mutum yayi wa shukokin shi yadda zasu zama cikin karfi su rike kasa da kyau akan na inji, kuma yana ganin saboda inji ne to na injin zai fi dacewa mutum yayi harkar noma yana ganin mutum yayi da hannun shi wata kila akwai abinda bazai iya yin shi da kansa ba dole sai ya samu tallafin wani.

Wannan rubutun da fari yana so yaji ta wani hanya kake kare kan ka wajen masifaffan zafi lokacin da kake gudanar da ayyuka na waje, da fari dai in muka dauka zafi dai ba abin so bane, dan zafi yana matukar wahalar da alumma da dabbobi to ta hanyar da mutum zai bi ya kare kan shi wannan zafin matukar sosai in yana ayki ne a rana to ya kamata ya dan dinga bari rana ta kwanta, kuma a daina yawan aiki lokacin rana ta dau zafi ga kuma shi kan shi zafin shine idan kuka dauka misalin mutum ne yana aiki zai fara aiki lokacin karfe sha biyu ne na rana zuwa karfe uku, toh a wannan lokacin shine zafi na rana da kuma zafin gariyake matukar tasowa toh ko mutum yana da irin ayyuka ne ya kamata ya dan jinkirta zuwa bayan la'asar lokacin da rana ta kwanta, ta hanyoyin da zamu dinga kare kan mu wajen wannan zafin ranar na farko idan irin gona ne ko gidan zama ne mu tabbata akwai wajen da iska zaj dinga shigowa muna shakar numfashi mai kyau muna fitarwa, akwai winduna tagogi anyi isassun dakuna an shuka bishiyoyi yadda za'a dinga shakar iska kuma mu kare kan mu daga wannan zafin tunda bishiyoyi suma suna taimakawa matuka ta wannan fannin sosai kuwa toh idan ana shuka irin wadannan bishiyoyin to ko aiki mutum zai yi irin yana aiki ne matuka bazai ji kyashin yi ba saboda ko ana irin wannan zafin zai samu dama da zafin ke raguwa

Da fari dai wannan rubutu yana so yaji ne wane hanyoyi ko wani mataki mutum yake dauka don kare kan shi daga zafi daga zafi wanda yake da alaka da rashin lafiya da kuma wasu cututtukan, a lokutan zafi mai tsanani yana da matukar mahimmaci a dauki matakin kariya domin kaucewa cututtuka dake da nasaba da zafi kamar su heartstroke da dai sauran su, ga wasu matakan da yake dauka don kare kai daga irin wadannan cututtuka, na farko na farko a tabbatar da cewa an sha ruwa mai yawa a kullum ruwa yana taimakawa ciki ruwa yana taimakawa ciki ya kasance da dashin komai yana hana gumi ya busar da sauran, a lokuta da zafi yayi yawa mutum yana iya rasa ruwa da gumi sosai wanda ke haddasa bushewar jiki da gajiya, saboda haka ina kokarin shan ruwa ko da ban jin kishi saboda a wasu lokutan ruwa suna da matukar amfani, to ko da mutum baya jin kishi ya tabbata yana shan ruwa sosai saboda ko ka tashi da safe kana nema ko baka jin kishi da mutum ya tashi da safe in son samu ne mutum yasha ruwa ko da kofi biyu, to shi ma yana taimakwa wajen rage cututtuka da kuma jin zafi, ina kokarin shan ruwa ko bana jin ko da bana jin kishin ruwa domin tabbatar da cewa jikina yana da isashshan ruwa na biyu ina gujewa yin aiki mai nauyi a lokuta da rana ke tsatstsaki musamman daga karfe sha daya zuwa karfe uku a wannan lokutan rana sun fi sauka da zafi.

Anan wannan rubutu yana so ya ji ne a lokacin zafi lokacin yanayi na zafi ta wane hanya ne kake taimakawa wajen shan ruwa mai kyau a lokutan zafi maumi tsanani samun ruwan sha mai tsafta yana da matukar mahimmaci domin kare jiki daga bushewa da kuma cututtuka madu nasaba da ruwa ga wanda yake tabbatar da samun ruwan sha mai tsafta a irin wanan yanayi, na farko, yana tabbatar da cewa ruwa da nake sha ya fito ne daga amintaccen toshi kamar rijiya ko famfo mai tsafta, idan ruwa daga rijiya ko famfo ina ina taimakawa saboda a lokutan ka sha ruwa ne mai tsafta ba irin ko kaga wani rijiyan ga duk ruwa nan a ciki kana ganin kai ruwa ne mai haske amma kuma kasancewa cikin wannann rijiyar lokaci ne mai zafi toh tunda kasan rijiuar duwatsuna newanda ya dau zafi matuka wanda wannan ruwan shima ya fara zama na zafi to a irin wannan lokacin tunda lokuta ne na zafi kana so ka samu ruwa ne mai sanyi wanda zaka sha, zai taimaka maka a wannan lokuta bai kamata mutum ya sha wannan ruwan ba sai dai yaje ya nemi ruwa mai sanyi don ya taimaka mishi na biyu a lokuta da zafi ke da yawa ina adana ruwa a cikin kwalabe masu tsafta ko tankuna da ake rufi yadda ya kamata saboda yana taimakawa wajen inganta lafiya da kuma samun sassanyan lokuta tunda lokutan zafi ne ake

Wannan rubutu yana so ne yayi ne akwai wasu hanyoyi da gargajiya ko wani abu na da yake taimakawa wajen kare kan su daga zafi mai tsanani, eh akwai hanyoyi da dama na gargajiya da mutanen mu ke amfani da su daga kare kansu daga zafi mai tsanani ,wadannan hanyoyi sun sami asali ne daga gargajiyar aladun mu kuma su na da tasiri musamman a cikin karkara da mutane ke dogara da ilimin gargajiya na farko daya daga cikin shawarwarin gargajiya shine amfani da ruwan sanyi don shashe jiki ko wanka akai akai a lokutan da zafi yayi tsanani mutane kan dauka ruwa su zuba a jiki don suyi wanka da safe domin sanyaya jikinsu saboda na fari dai shi dai zafi ba abin so bane mutum zai nemi hanyoyin da zai bi dan ya tallafawa kan shi wajen taimakawa daga kare kan shi da wannan zafin da yake fama dashi, saboda ko da wannan zai je ya dauko musu cututtuka da suke da suke lalata jikin shi da dai sauran su, na biyu akwai shan kunun tsamiya ko kunun aya wanda akayi da aya na gargajiya masu sanyaya jiki wani zai ga a lokutan zafi in ba ya sha ne abu mai sanyi ba Ba zai taimaka mishi dan saukaka mishi wannan radadin zafin da yake ji ba saboda zai zama ga zufa da dai sauran su, idan yasha wannan kunun ayar ko kunun tsamiya

To da fari dai wannan rubutu yana so yaji ta yaya kake tafiyar da ayyukan ka na kullum don ka kare kanka daga wannan zazzafan rana da ake fama dashi, da fari idan dan Adam ya taso ko kutum ya tashi yana da ayyuka ko akwai ma'aikaci ne na ma'aikata ko kuma mutum kafinta ne ko tela koma in mutum wasu ayyukan yake yi daban to shi dai lokacin da rana ta fi zafi daga sha daya na safe zuwa karfe uku to a wannan lokacin duk aikin da mutum zai yi ya kamata in ya tashi da fari da safe saj yayi duk ayyukan da zai yi daga karfe bakwai zuwa goma to wannan lokutan karfe sha daya zuwa karfe uku sai ya samu wannann lokacin ya huta tunda a wannan lokacin ne rana ke fitowa kaga in mutum ma yana aiki wannan lokutan zai iya fadi saboda rana na dukan kan shi ba wani ruwa mai sanyi a gefen shi kuma ba wani isashshan ruwa a jikin shi, shi daga karfe bakwai zuwa goma, to wannan to idan aikin lokutan sha daya zuwa hudu sai ya samu ya huta ko dan kare kan shi daga zafin rana da ake fama dashi da kuma kare kan shi daga cututtuka idan karfe hudu yayi in yana da sauran wasu ayyukan sai ya koma yaje yayi ya karasa haka zai dinga tafiyar da alamuran shi don ya dinga kare kan shi daga wannan zafin ranar in kuma mutum ayyukan nashi daga karfe goma ne zuwa uku to ya tabbatar a wannan lokacin ya sha isashshan ruwa wanda zai kara wa jikin shi lafiya saboda ruwa yana da matukar amfani a jikin dan adam zai iya yiwuwa ya sha ruwa mai sanyi ko ya sha abubuwan su zobo da dai sauran abubuwan yau da kullum.

Na fari wannan rubutu ya na so ya je yayi wani mataki da ke dauka dan taimakawa lafiyar ka daga wannan zafi me tsanani da ake fama dashi idan mu ka dauka a lokutan zafi me tsanani ciwon dabobi ya na bukatar kulawa da ta musamman domin kare su da ga cututtuka da mutuwa da ke iya biyo bayan zafi ga wasu matakai da na ke dauka don kare dabobi na da ga illar zafi me sanani. Na farko ina tabbatar da cewa dabobi na suna da isheshen ruwa me sabta a kusa dasu saboda na farko dai in zamu douko komai lakocin zafi abuna farko da mutum ya kamata ya dauka a kanshi, shi ne ruwa ko mutum ne, ko dabba ne, ya tabbatar ya na yawan shan ruwa me sabta kuma ruwan. Idan mutum ne kana kiwon dabba ko kaji ne ko kare ko, raguna, ka tabbatar kana sa musu ruwa ma ishe kuma me sabta isheshe a kusa da su wanda ze dinga temaka musu in akwai wannan zafin iseshen ruwan nan ya na temaka musu don su dinga jin ƙarin lafiya da kuzari a jikin su, Kuma ba wai in mutum ya sa musu ruwa misali tun karfe bakwai na safe ba a ce ba ze kara waiwayowa ya dubasu ba se kuma wani bakwai din yama aah. Wannan ba dedai ba ne Idan mutum ya sa musu ruwa karfe bakwai na safe lokutan da rana su kan fifito wa me zafi me sanani shi ne da ga sha daya zuwa karfe uku toh in ya sa musu ruwa karfe bakwai ne sha biyu ko karfe daya sai ya zo in sun sha ko ya wanke ko ya canza masu shi, a sa musu sabo mai kyau dan saboda wannan ze iya yuwa zafin ranan nan ya dake shi, shi ma yayi zafi, yayi ɗumi.

Na faruwar nan, ya na so ya ji akwai wani hanya na gaggawa mutum yake tsarawa ko da lokutan zafi wani cututuka eh yana da matukar mahimmanci a gaggawa domin kari rayuka da dukuyoyi idan har akwai haduwar da su kashashe zafi me tsanani kamar cututukan zafi ko gobara ga yanda ake tsara irin wadannan shiri. Na farko a wajen lafiyar mutane musamman a lokuta da rana ke tsanani sosai ina da shirin gaggawa da ya kushe kayan kula da lafiya. Farko watoh watoh ya ce shi ne first aid wannan ya na hada da ruwa me sabta. Sunadarin sanyaya jiki watoh irin su tawul da de sauran su toh idan mu ka dauka wannan a lokuta de na farko de a kullum shi ne mutum ya zamana akwai ruwa me sabta. Na biyu a na sharin wurare sanyi da zafi wanda ze zama mafaka a lokutan zafi me tsanani a wasu kwayaƙun da karkara mutane kan tanadi dukiya ko runfa na da iska ke shiga sosai domin kwantar da hankula da saukaka zafi. Idan akwai yara, tsofofi ko matasa lafiya a gida, ana

Acikin alumman mu akwai ayuka da dama da ake yawan motsanya ko yin ciniki da su, ba tare da amfanin da kudi ba. Wadanan tsarin na musanya aiki ko kaya da ake a na ki ran sa ciniki da musanya watoh a turance shi ne ake ce mishi a turance keman wannan ya na kasance wani salo da ake amfani da shi musamman a karkara ko ungwani da mutane ke zaune cikin zumunci da dogaro da juna ga wasu daga cikin ayukan da ake masanya su a alumman mu su ne kamar haka na farko aikin gona, ya na daga cikin mafi shahararan waje musanyawa mutum ze iya temaka wani ze iya temaka wa wani wajen noma gonar sa kamar kamar dasa ko girbi watoh ze iya temaka mishi wajen da shi ko su yi noma ko kuma wajen girbin amfanin [/] gona se shi kuma ze mayar ma sa da temako a lokutan nasu girbin ko aikin idan shi da fari ya temaka ma sa, ya yi na shi watakila ko shuka ne ko girbi ne ko noma ne, toh shi ma dayan a lokutan yin nashi, shi ma se ya je ya mayar ma sa da haka kun ga ba wannan an yi ne ba tare da wani cinakanya ba ko wani abu.

Eh akwai eh alummar mu akwai wa su dabiu da aladu na musamman da a ke bi yayen cinikaya ko masanya wadannan al'adu su na temakawa wajen tarbiyantar da adalci gaskiya da girmama juna tsakanin wadanda ke gudanar da musanya ga bayani kamar haka na farko kafin a fara musanyar ana yawan gaisuwa da fatan alheri wannan al'adan tuna nuna ladabi da girmamawa da ga wanda ze za'a yi cinikin da shi saboda ko ba wani alaka ko wannan geishe-geishe da aka yi na dabi'u da aka saba da girmamawa ya isa ya sa a zauna lafiya. Sa'annan ya na da ga cikin ginshikin cinikin a al'umma saboda ta na kara zumunci da amincewa a wannan lokacin ko ba ka san mutum ba ka taba ganin shi ba in har kuna irin wannan cinikanya da masanyawa toh wannan geisuwa na girmamawa da ladabi ya na kara dankuwan zumunci ya kuma amunci wa juna tsakanin idan gaisuwar ta wuce, se a fara bayani abunda ko wanne ya ke da niyar bayarwa da kuma abunda ya ke so a rama masa in an gama cire kanyan sannan a misali anya akan noma ne ze zo ya taya shi buda ko wani abu me girbewa shi kuma daya se ya zo ya ce ze zo ya taya shi shuka ko kuma ban ruwa.

A lokutan da ake yin masanyako cinikin ba tare da amfani da kudi ba ya na da matukar mahimmanci a san yadda za'a tantance daraja kayan da aka yi musanyan ko ayukanin da akayi bayarwa wannan ya na temakawa wajen tabbatar da adalci da amincewa tsakanin bangarori biyu ga ya yadda ake tantance darajan kayan ko aikin Na farko ana duba mahimmanci ko amfanin kayan idan kayan ya na da amfani sosai a lokacin kamar hatsi lokutan fari ko ruwa a lokacin zafi daraja sa ta na karuwa musali busheshen dawa ko gero ya na da daraja sosai a lokutan girbi ya kare ya fi da lokacin da kaya ke yawa samu. Haka kuma kaya da a ka bukata sosai kamar manja gishiri ko kayan abinci su kan fi saukin samu masanyawa. Na biyu, a na duba yawan kayan da ingancin sa, idan kayan ya fi yawa ko kuma ya na da kyau sosai kamar wake me kyau ko tufafi masu sabta. Darajar satana ga ruwa a yayin da za'a yi musanya bangarori biyu su ke duba ko kayan da za'a karba su na daidai da na da za'a bayar dangane da inganci dayawa. Na uku ana la'akari da wahalar samun kayan ko yin aikin dun wani aikin ko kayan yana bukatar wahala a lokaci me yawa kafun a sama toh darajar sa za ta fi girma.

Eh akwai wasu masu shiga tsakanin masu aminci da ke temakawa a wajen masanya kaya da hdima wadannan mutane ko kungiyoyi su ka taka muhimmiyar rawa wajen sauka ka hada hadar kasuwanci musamman idan ba'a amfani da kudi kan acikin tsarin idan mutum ke musanyar kaya da wani ba tare da amfani da kudi ba sau dayawa ana fuskantan matsaloli kamar rashin daidaituwa wajen darajar kaya da rashin amincewa da wahalar samu a goyokin kasuwanci me bukatar abin da ka ke dashi a nan ne, masu shiga tsakanin ko masu saukaka kasuwanci ke shiga. A cikin al'ummar musamman na gargajiya akwai dab taruwan ko shugabanin ungwani da ake yawan dogaru da su wajen sun san kan harkokin kasuwanci wadannan mutane su kan taimaka wajen tabbatar da cewa ka ko wane bangare ya amfana da kasuwancin kuma babu wani da aka zalinta a za maninci akwai kunguyoyi da dan damalin nan yayar gizo watoh ainihin a turance shi ne 'website' shi ne dandamali yanar gizo da ke aiki da matayin matayin masu shi ga tayi tsakanin wasu da ga cikin wadannan kunguyoyi sun kafa tsari da ke baiwa mutane dama saka kaya da su ka so musamman da kuma dabi'u da su ka

Ga bayani yadda ake warware tsabanin ko rashin jituwa yayin cinikin da masanyar kaya. A cikin aladun hausawa masanyar kaya a cinikin wani muhimman bangare ne na rayuwan yau da kullum musamman a kasuwanin da tsakanin alumma amma kamar yadda aka samu fahimtar juna, haka ma ake samun sabani ko rashin jituwa tsakanin masu ciniki don haka, yana da mahimmanci a san yarda ake warware irin wannan matsalolin acikin hakiman da adalci. Na daya Tattaunawa da fahimtar juna mataki na farko wajen warware saɓanin shi ne tautaunawa idan aka samu rashin fahimta ko jituwa sakanin bangarin biyu abu mafi kyau shi ne su zauna su bayana matsayin su acikin ladabi da mutunci. Hakan ya na taimakawa ma su fahimta idan matsala da ke da kuma yadda zaa shawo kan cikin lumana na biyu shiga tsakanin me hikiman a aladun hausa idan sabani ya cigaba ko kuma bangarori biyu sun kasan fahimtar juna toh ze zaa nemo wanda ze shiga tsakanin watoh wanda a ka dauka da girma da amana shi ne ko killa akwai wani ko babban soho ko dattijo a wannan yankin wanda a ke ganin girman shi. Ko liman wannan mutumin ze saurari bangoriri ya fahimta bukatan su. Sannan ya ba da shawara domin sulfu. Sheida na uku shi ne, sheida gaskiya a wani lokutan ana

Akwai bukukuwa alamarin aladu da ake hada su da cinikanya or masanyar kaya. Akwai lokuta na musamman da kuma bukukuwa na gargajiya ko na aladu da ake hada su da da bannir da kaya ko masanya su a tsakanin jamaa. cikin aladun hausawa da na wasu kabilu a Najiriya da Afrika gabakidaya akwai bukukuwa da ake da nasaba acikin musamman lokuta damina ko lokuta bukukuwa na gargajiya. Aladancin hausawa da wasu kabilu a Najeriya su na da lokuta na musamman da ake gudanar da manyan kasuwani ko hada jamaa domin musanya kaya da cinikai'n. Watoh cinikanyir wanda wadannan abubuwa na da su kasance watoh hanyar da hanyar da ta hada kan kuma bunkasa tatalan arziki acikin alumma. Na farko shi ne na farko shi ne kwanan kasuwa, watoh ainihin da turanci shi ne market days. A wasu garuruwa a kwayaku, ana da kwanaki kasuwa na musamman wadanda a ke kira da suna kamar kasuwa ta jumaa ko kasuwa ta talata ko kasuwa ta alhamis. Kaman a wani gari nan akwai duk ranar alhamis akwai wata kasuwa da ake ce wanda ta ke kiran kasuwan tudu. Toh ita wannan kasuwar duk ranar alhamis ake cin ta. Bukukuwan gargajiya, watoh da turanci shi ne "cultural festival" akwai bukukuwa da ake.

? tasirin fasaha akan harkan gargajiya ta musanyar kaya da cinikin a al'uma? fasaha ta kawo sauyi mai girma fannoni da dama na rayuwa ciki harda hanyoyin gargajiya na musamman yar kaya da ciniki a da ciniki yana faruwa ne kai tsaye tsakanin mutane? suna haɗuwa da juna a kasuwa ko gida suna musanyar kaya kamar hatsi da dabbobi ko riguna da kayan abinci amma zuwan fasaha ya canza yadda ake gudanar da wannan al'ada? na farko ciniki ta hanyar salula da internet? yanzu ana anfani da waya wajen yin ciniki ba tare da gudanar da juna ba mutane na aika hoto kaya taf watsapp ko facebook sannan ayi shawarwari da yadda? kashin sai a aika da kayan ta hanyar direba ko mota? sannan a biyo kuɗin ta banki ko pos wannan ya rage buƙatar zuwa kasuwa kai tsaye? asibitocin canji ana fara anfani da kamfanin kamfanonin yanar gizo wajen tallata kaya kamar juju facebook marketplace da sauransu? a wannan wuraren mutane na iya musanya kaya ko sanya? da sanyarwa ba tare da barin gidajen su ba hakan ya rage yawan anfani da hanyoyin gargajiya na uku shine sauƙaƙa bayani kaya da farashi fasaha ya sauƙaƙa samun bayani gami da kaya da kuma farashin su

hanyoyin kula da lafiyar muhalli koguna da rafuka? koguna da rafuka na daga cikin muhimmin hanyoyin ruwa dake taimakawa rayuwan dabbobi tsirrai da kuma bil adama sune tushen ruwan mai tsafta kamun kifi, noma da kuma albarka na muhalli amma saboda gurɓatarwan da rashin kula da yawan daga cikin su suna cikin haɗari don haka akwai hanyoyi da dama da ake anfani dasu domin kula da lafiyan wadannan hanyoyin ruwan na farko hana zuban da shara da guba cikin ruwa to da wasu lokutan ko ince? wasu mutanen akwai wuraren da akayi don zubar da bola ko shara ko kuma wani abin wanda aka san zai cutar ko kuma ya gurɓata hanyar ruwa amma wasu kuma al'uman sai suje nan inda hanyan ruwan nan yake sai anan wuraren wani zai tabbata ya zubar da sharan shi ko wani abin da dai sauransu ko wannan na ɗaya daga cikin abinda yake gurɓatar da hanyar ruwa? ruwa ya zamana ba tsafta sa'annan cututtuka suyi yawa na biyu gina katanga ko ko shigan a jefan ruwa? wato a wasu wuraren ana shuka bishiyoyi ko gina katanga abakin koguna da rafuka domin hanyar warware kasam da titi cikin ruwa? saboda bazai yiwu mutum yazo yai gini? inda hanyar ruwa yake wucewa ba tanan dole ya kamata a fitar ma ruwa da hanyar shi yanda zai dinga tafiya ta gudana ya dinga isa inda ya kamata ba maimakon hanyan da zaiyi ya dinga shigan ma al'umma gidan su ba anan ne ruwan ruwa ya taru ya taru wuri ɗaya yake jawo anbaliya da cututtuka dai da dama

yadda ake kare kwanciyar ƙasata taruwar ƙasa a koguna da rafuka kwanciyar ƙasa wato a turance shine soil erosion da taruwar ƙasa a cikin koguna da rafuka na ɗaya daga cikin manyan matsalolin muhalli da ke haddasa gurɓacewar ruwa toshin hanyoyi ruwa da lalata halittun da ke cikin ruwa waɗannan abubuwa suna faruwa ne sakamakon yankin bishiyoyin da ruwa noma ba bisa ƙa'ida ba da kuma gami? daji ko tituna ba tare da kulawar kowa ba ga wasu hanyoyi da ake bi domin kare ƙasa daga yanke wa na farko shine shuka bishiyoyi da ciyayi a gefen koguna? shuka bishiyoyi a bakin koguna da rafuka yana da matuƙar anfani wajen hana ƙasa zamewa tushen bishiyoyi yana riƙe ƙasa sosai hakan yana hana ruwa ko iska ɗaukan ƙasa zuwa cikin kogon? hakan kuma ciyayi suna rage saurin ruwa samu dake ƙwarra daga tunda zuwan koguna aiwatar da noma? a warware da suka waton a wuraren da suka tsauni akan anfani da dabbobi

akwai hanyoyin gargajiya ko dabaru na sarrafa koguna da rafuka? hausawa da suran ƙabilu na najeriya da afirka baki ɗaya? suna? anfani da hanyoyin gargajiya wajen kula da hanyoyin ruwa kamar koguna da rafuka waɗannan da farko sun samo asali ne daga fahimtar da? ilimi halitta na gargajiya da akai turancin? pertonology? wanda ya taimaka wajen? kiyaye ruwa da muhalli tunda kafin zuwan zamani ko fasahar yau? ana noma har bakin ruwa a da akwai gonakin gargajiyan da ke hana mutane suyi noma ko gini har bakin koguna da rafuka ana barin wani tazara da ke aiki da mai sanyin aiyika domin kare bakin ruwa daga lalacewa da kuma kare ƙasa daga zamewa? shuka bishiyoyi a gefen ruwa hausawa sun hausawa da fulani na? alaƙanta ko in ce hausawa da fulani suna suka bishiyoyi ko barin bishiyoyi suyi girma a bakin koguna da rafuka saboda suna matuƙar taimakawa bishiyoyi irin su gawwu aduwa damanga suna taimakawa wajen tsayar da ƙasa don kuma riƙe ruwa anfani da tas ta siyan ko kayan daji don gina katanga

rawa da al'uma ke takawa wajen kula da koguna da rafuka al'uma na taka mahimmiyar rawa wajen kula da koguna da rafuka ba gwamnati ne kaɗai ba ke da alaƙan kiyaye waɗannan hanyoyin ruwan domin yawancin koguna da rafuka suna cikin gwamnatanci ƙauyaku da kuma hanyoyin jama'a ke amfani dasu to wani abun ba sai ance gwamnati ne tinda akwai al'umma a wurin in ana zaune al'uman basu gyarawa wanan zasu zauna su ce sai gwamnati tazo ta gyara musu ba gwamnati kaɗai ke da alaƙan gyara hanyan nan ba tinda akwai al'uma da suke zaune a yankin nan ko kuma wa al'uma suna yawan bin hanyan nan har suka ga hanyan ze gurɓace zasu zo su taimaka su gyara hanyan nan ko dan kar yazo ya taɓa musu mahalli da de sauransu na farko shine kare muhalli da hanyar gurɓata ruwa al'umma na da alhaki hana zubad da shara ko bola da kuma wani gurɓataccen abu wanda ze hana ruwa wucewa da kuma wasun abubbuwan saboda in ana zubar da gurɓataccen abu ko shara ko abubbuwan hanyoyi duk inda aka samu azo bakin hanyan ruwa a zubar hanya ta nemi ta fara lalacewa al'umma suna da haƙƙi dan su hana wannan abu faruwa a yankinsu faɗakar da juna da wayar da kai ɗaya daga cikin rawar da al'uma ke takawa itace ilimantar da juna sai ana yi ana ilmantar da juna a irin wa'innan amuran a cikin gida ko kasuwa a masallaci ko coci ana iya tattaunawa da shuwagabanni ko da manyan yankin nan don a ga yadda za'a tafiyar da al'amarin

akwai kokarin kariya ko aiyukan kiwo lafiyan koguna da rafika a yankin ku a yankin nan da dama na Nigeria da Africa baki daya akwai kokarin hanyoyin ruwa kaman koguna da rafika wato akwai kokarin kare hanyoyin ruwa domin tababtar da dorewar su da kuma kare albarkacin dake cikin su wan nan kokarin ya yana zuwa ne, daga kwamnati kungiyoyi masu zaman kansu wato irin su NGO aiyukan kwannati kwannati tana kwannati ta hanyan hukumomi kaman National Enviromental Standar and Regulation Enforcement Agency tana gudanar da aiyuka na kare hanyoyin ruwa hukumomin nan sai idan ka samu gurbatan ruwa da kuma wayar da kan jamaa akan illar gurbatan Jan ruwa da muhalli shirin tsabtace kogi a wasu jahohin ana gudanar da shirin tsabtace koguna da rafuka musamman a addirani idan akwai fama da shara da titi musali ana gudanar da irin wan nan aiki a kogi kaduna da Ogun idan akwai cire robibin shara akan titi sai ka ga wani titin tsabar ma dattin da yake kanshi baa samun ma hanyan da zaa iya hucewa bare har mutun ya isar da abun da zai iya isarwa ga kuma tsutittika da ake dauka dabbobi suita mutuwa ai ta rashin lafiya da dai sauran su

alamomi ko abubuwan da ake dubawa don ngane lafiyan ko damuwa a cikin dabbobi fahimtan lafiyan dabba ko gano idon tana cikin damuwa yana da matukar mahimmanci ga masu kiwon dadbobin wan nan yana taimkawa wajen daukan mataki da huri kafin ciwon ya tsanan ta ko dabban ta rasa lafiya baki daya ma noma da makiyaya sun ka gane matsalan dabba ta hanyan lura da lahiyarta da wasu chanje chanje da ke baiyana a jikin ta sauyin halaiya chanjin motsi ko hali idan dabba tana daina yawo kaman yadda ta saba in musali tana yawo ne cikin yan uwanta suje nan su dawo su yi chan su fita kiwo su dawo amma rana daya sai ka ganta ta zauan huri daya bata walwala to wan nan zai nuna ma alamun ita wan nan dabba ba tada lafiya ragowar ciyin dabba mai lafiya sai ta dafa miki da sha wato idan dabba tana yawan cin abinci mutun ko ince wanda yake kiwon dabban, yasan yana yin abincin da yarinyar take ci a rana ko yasan yanayin abincin da dabba in jaririyan yarinnyan ne ko yarsa ko irin yar yar akuya yasan yanayin abincin da take ci sai daga baya yaga wan nan abincin a takaice ya ragu ko in an samata ma kwatakwata bataci to wan nan zaa duba zaiga ko tana cikin wani damuwa ko ba tada lafiya daga yanayin raguwan cin abincin ta idanu hanci da baki a na duba idanun dabba domin gane ko sunyi jaha kuma ana duba hanci da baki

a kwai hanyoyin gargagiya ko dabaru na lurada halaiyan dabbobi kwarai da gaske akwai hanyoyin gargajiya da a ke lura da halaiyan dabba kafin zuwan ilimin zamani wadan nan hanyoyi sun samo asaline daga doguwan lokaci na kalllon dabinon dabbobi na fahimtan alamar da chanje chanje ko ke bayani a jikin su ko halaiyan su, manoma da makiyaya sun dogara da wan nan ilimi na gargajiya wajen kiwon lafiya da kare dabbobi daga cuta ko faduwa lura da changin launin ido da fata a cikin gargajjiya ana kallon idon dabba domin gane yana yin yana da lafiya ko bashida shi idan idon dabban yayi ruwa ko ta ko kuma ya daina haske ana zara din tana da zazzabi ko wato cutan haka kuma idan fatar dabban ta fara bushewa ko tana busarwa hakan na nuna alaman ciwo ko damuwa na biyu shine ciyarwa wato idan aka ga dabba ta rage cin abinci makiyaya sun san cewa dabba mai lafiya tana cin abinci sosai amma da zaran anga dabba wan nan abin cin da ta saba ci ta rage bata ci yadda ta saba ci a da to wan nan yana nuna dabba ba tada lafiya ko tan cikin wani damuwan da ban na uku kanlon tafiyan dabba da ga yanayin tafiyan dabba, ko daga yanayin da ta samu muamala ana ganin cewa, in dabban nan tan da lafiya

yadda ake anfani da fasaha dan lura da fasahan dabbobi ana anfani da fasaha wajen lura da halaiyan dabbobi yana taimakawa wajen fahimtan yadda dabba ke rayuwa musamman a huraren kiwo ko a daji wan nan yana bada daman tan tancewa ko yana bada bayanin masu inganci ga kuma sa ido akan dabbobi ba tare da wayar da hankali ko cutardasu kai yanzu haka manoma da masu bincike suna anfani da fasahoyi kaman kemarori da naurori masu a wan nan dan lura da halaiyan dabba ga yadda a ke anfani da fasaha wajen lura da na farko shine naurori ana motsi wato naurori masu motsi na biyu kamamala mai daukan hoto wato kemara mai daukan hoto kamara mai daukan hoto ko ince kamara tips tana daukan hotunan dabbobi lokacin da suke waje ko kusa da ita wan nan kemaran tana anfani da motsi ko zafi na jikin dabba dan daukan hoton ko bidiyon haka yana da yana da daman lura da dabban ko kuma ganin yadda suke maamala da muhalli ko cikin yanayin da yake chanjawa naurori ahu masu zafi a wasu lokutan ana anfani da naurorin daukan hoto na zafi wanda zai iya, gane dabba ba ta hanyan daukan zafin jikin su